Niraba ka bi bɛ salin boɣali puuni bin bɛ salin boɣali maa puuni maa paɣaba bi gbubila ŋmana gbambihi taha n paɣari salima maa ka dabba ban gba pahi bi zuɣu bɛ salin boɣali maa ni bi yisila niraba ayobu ka paɣaba maa mii yiɣisi niraba anii paɣa yino maa ŋun mii ka salin boɣali maa ni o biɛla duli ka bia ʒɛ o sani

Niraba n ʒi holl puuni nudirigu polo nirabaa ayobu n ʒiya nuzaa polo nirabaa ayobu n ʒiya ka teebuli karili ʒɛ bi sunsuuni ka labtop nim panpa di zuɣu ka buku nim paya n ti pahi ka ninvuɣu yino mii ʒɛ bood gbuni n ɛspileeniri yɛltɔɣa shɛŋa tiriba bi ʒila holl maa puuni

Niraba ka bi bɛ ŋarim dibayi puuni n gbahari zaham ŋarim yinga maa niraba ayi n bɛ di puuni ka zaŋ piɛɣu n zaŋ taɣali bi sunsuuni ka gbahari zaham niŋda ŋarim dinbala maa mii bi zaŋla piɛɣu n zali kpaŋ ha ni ŋarim maa kpaŋ ha ka gbahari zaham dinni ŋarim yinga maa puuni niraba ayi n biɛni dinbala maa mii niraba ayi n lahi bɛ di gba puuni ka tihi koɣali koɣali ku bɛ kom maa nangbani kpansi ka ku zibigi

Paɣa ka o zaŋ plastic chɛya zali n ʒi di zuɣu ka zaŋ silba tahali zali n zaŋ silba tahali pili dizuɣu ka zaŋ silba tahali zali n zaŋ piɛɣu zaŋ tam di zuɣu ka yaari boofurooto n niŋdi dinni ka mali buɣum n zaŋ pai zaŋ tam n chimdi boofurooto di puuni ka zaŋ zaŋ furaitoŋ gaɣali zaŋ zali ka Paɣaba ayi ʒiya ka yino maa gbubi bia ka bihi ayi ʒiya

Akiraa niw taawn ka jiranbiisa ʒɛ di palli maa zuɣu ka huwaawee oofis ka huwaawee nim maa anfooni tabi jiranbiisa maa zuɣu ka sanbood ʒɛ tiŋa ka palli maa zuɣu mii ka loori piɛlli garita ka dabba gba chɛni tiŋa n gariti ni ka do yino maa mii ŋun pilla keep n gariti kubɛ koha sani ka kubɛ koha maa ka o zaŋ anbirɛla yɛlo n zaŋ niŋ o ʒishee maa

Tipa nima bi mini ɛskavɛta nima ɛskavɛta dibayi tipa dibayi n ti pahi ɛskavɛta bibaayi ka bi biɛ boɣali ni ni bi vaai tankpaɣu tipa nim maa nyɛla tipa ʒiɛhi lo waɣala n nyɛli ka bi taaya nim yisi taaya piipiya ka ɛskavɛta nim maa gba nyɛ dibayi ka bi zaa naba yisi ɛskavɛta nim maa gba nyɛla dibaayi ka bi toori tankpaɣu maa niŋdi ni bi zaŋ chɛŋ ti kpaa bahi ɛskavɛta nim mmaa nyɛla dibayi

Doo ka o lɛbigi o nini n biri o bihi anahi bihi ayi ʒila bi ko yino ʒila kuɣu zuɣu ka o ni lori so maa mii dabi tiŋa ka o so skɛt bilak ɛnd whait ka yɛ liiga sabinli ka di gabi zaɣ piɛla ka o tuzo maa mii so chinchin sabinli ka bob bob sabinli ka ŋun mii gba ʒiya pahala mii ka o mii gba yɛ liiga piɛlli ka di gba gabigabi

Stoo ni ka bi kohari binyɛra pam di puuni bi kohari tangalii ka kohari gonda ka kohari Alaafee ka lahi kohari wotamilo ka kohari kaarot n kohari kamantoosi n kohari giriin pɛpɛ ka paɣasara ayi ka bi kana ni bi ti da yino maa yɛla sii buluu liiga ka so chinchini ka di niŋ diip buluu ka mali lailai ka yino maa mii yɛ liiga sabinli ka pili zipilisabinli ka so chinchini ka di niŋ nuɣso

Paɣa ka o kohari chinchina stoo ni ka chinchini bihi n nyɛli chinchina maa galisiya paɣa maa ka o la n doni chinchina maa zuɣu ka o nyina yina ka yɛ ɛpron ɛpron maa ka di koɣali vaaulɛt di nangbani kpansi maa ka chinchina maa nyɛ chinchini shɛŋa din galisi din nyɛ kɛntɛ dizain nim biɛni mi ka chɛ din pa kɛntɛ dizain nima

Doo ka o ʒɛ sitoo ni o ʒɛmi baɣi kirɛt nima kirɛt nim maa nyɛla dubanahi ka dirinks bɛ kolba nim ni taɣa di puuni ka o gbubi baag baag maa nyɛla rɛd waan ka yɛ chinchin niɛma ap ɛnd daawn ka yɛ sheet yɛlo waan ka zaŋ yɛlo liiga shɛli n pa o boɣu ka pili raun kɛp ka kpa dak spɛs stoo maa puuni ka kolba nim tamtam sitoo maa ni

Laa n ʒɛya ka bindirigu bɛ di puuni bindirigu maa zuɣi ka zaham paya ka gala paya ka boraadɛ bɛ bindirigu maa zuɣu boraadɛ maa di nyɛla boraadɛ dibanahi ka gala maa mii nyɛ dibata ka manʒa pa bindirigu maa zuɣu ka naanzuu gba pa di zuɣu

Dabba ata ka bi bɛ salin boɣali puuni n paɣari salima salin boɣali maa biɛla koɣaya puuni ka kodu nim ni boodiyɛ nim ni tihi ka di ku zibigi nimaani ka laa dabba ata maa niraba ayi yɛla liiga dozim ka yino maa dini maa mii lee nyɛ singirɛti ka ŋunbala maa gba yɛ singirɛti ka di mii lee nyɛ fanta kala ka so jinjɛm dozim ka yimo maa mii ka o pili zipiligu ka di nyɛ biraawn ka di lee booi booi zaɣ dozim zaɣ dozim

Doo o mini o paɣa ni o bihi ka bi zaŋ teebuli n zali bi sunsuuni ka zaŋ pileet nim tamtam dizuɣu pileet nim maa ka bindira bɛ di puuni ka bi zaŋ fook ɛn naaif n zaŋ niŋ di puuni ka bia yino maa zaŋ bindirigu maa shɛli n zaŋ tiri o ba maa ka o ba maa yaagi o noli ni o nyii ka pileet nim maa zaɣ karili maa fook ɛn naaif biɛla dinni n ti pahi pileet bibihi n ŋo ka di gba tam bi sunsuuni

Silmiin paɣa ka o mini gbansabila bihi bihi ayobu bipuɣunsi bi mini bidibsi ka bi daana n ti gubo ʒɛya ka bidib so ʒɛya o yɛla liiga fanta kala ka so jiins shoos o bi piri namda ka silmiin paɣa maa mii kpa ninkpari sabinli ka nyaɣa baaji ka bihi maa mii laɣam mee n wumdi ka o bohaiba yɛltɔɣa ka bi ʒɛ dikpuni gbuni

Paɣiba ayobu ka bi niriba anu maa zaa zi siliba taha ni kom ŋ kuna ka yino gbibi gɔɣili ka ŋun bɛ yɛanga maa ka o yiɛ liiga dozim ka so chinchini ka yino maa mi yiɛ liiga fanta kala ka so chinchini ka fanta kala bɛla bɛla bɛ dinni ka ŋuni bala mi ka o yiɛ chinchini nɛma turuu awuti ka fanta kala gabi gabi dinni ka ŋuni mi za bi lasiti n pahiri a yobu maa gba yiɛ liiga kadi yɛ fanta kala ka bi za n baɣi du kpulli kura ka tia kugi za ni maa ni.

Paɣasara ka bi ʒi binyɛra ka bi laɣam lala binyɛra maa niŋ siliba tahabihi ni di mini siliba parantɛ nima ka zaŋ roba n pili di zaaha ka bi zaa piri namda nima ka so chinchina bi nyoɣani ka yɛ nyingokoriti ka pri bansi n tu yɛri niŋ bi nuhuni

Dabba ka bi bɛ salin boɣali puuni salin boɣali maa puuni ka bi zaŋ gbambihi taha n zali lala gbambihi taha maa di zaa yisila dibayobu ka dabba maa mii ka bi nyɛ ban galisi domi bi yaɣa ninvuɣu pishi laasabu zaŋ chɛna ka bi zaa ha bɛ salin boɣali maa puuni

Dabba ka bi bɛ salin boɣali puuni ka zaŋ kpalaŋ zaŋ zali n zaŋ jɛnirɛta tam n zaŋli konɛti ti salin paɣarigu maʒini maa ka yino mii gbaya n gbubi soobuli n toori niŋdi di puuni dabba shab ban mii bɛ salin boɣali maa ni bi zaa yisila niraba anii ka bi zaŋ doɣu zaŋ sa n zaŋ papu zaŋ pa doɣu maa zuɣu ka kom maa dolili n yira jɛnirɛta maa mii nyɛla jɛnirɛta ʒiɛ n tam kpalaŋ maa zuɣu